Family planning na plan wen go help people control how dem go get belle na im go help dem sabi wen dem go born pikin na im go also help dem take care of di ones wen dem don born. E dey include things like, make di person sabi wen im go get belle or wen belle go come dis one mean sey you go sabi wen you go get belle, so you fit prepare your self, incase sey money no dey, you fit do family planning wen money come you go start dey get belle. E go also help you decide how many pikin wey you go get dis one mean sey you go born di number wey you fit take care of. So dat no be tomorrow pikin go come dey cry for hunger for house or you fit no get money to cater for di needs, e go help you choose wen you go born pikin, wey be sey if you don born am, you wan give space sey na after two years you go born again, or three years or any um amount of years wen you before you born again .e go help you take care of dat one too, and dis family planning, e no dey for only woman hand oh, e dey for man too, because man get e own role wey e go play for family planning, man suppose dey support dia wife, girl friend or partner to make sure sey dem get access to family planning services, e dey important to go hospital or clinic to get advice on family planning. Dem go help you choose di best method wey go suit your body.

Dis na health wey concern everybody for we community e mean say for dat community everybody suppose dey dey clean dey make sure say d things wey dem dey wear things d tins wey dem dey chop e dey clean d water wey b say dem dey drink dem go make sure say dem no dey shit inside things wey b say people go do make dem um stop all dis things wey dey cause um problem or yama yama for d community na make dem stop to dey shit for inside bush wey oyinbo dey call Anoda one be say everybody for household, go dey clean hin house dey wash hin cloth dey make sure say d things we dey buy from market den dey wash dem before dey chop am or dey clean am well. Another one be say people go stop to dey chop bushmeat Because some kind of bushmeat dey carry infection where be say e fit from one person you enter another person for community We go con dey cause everybody for dat community make d day sick up and down another one d kind animal wey we dey keep for house as domestic animal some of dem fit dey go put mouth for wetin we dey chop so we suppose dey careful for all those things d kind things wey we dey keep for house we go make sure say dem their own side wey b say dem no go con dey put mouth or con dey drink water wey human being dey drink anoda one b say if government go suppose dey give people orientation make dem sabi d things wey dem suppose dey do and d ones wey dem no suppose dey do incase of anything wey happen government suppose send people wey b say dem dey take care of people wey sick make d go take care of dem for dat community to take stop d kind yama yama wey dey there

Pandemic na d kind disease wey b say e Dey spread across countries e fey from one country enter anoda one from there, in go con dey kill people and in dey kill people very fast and the mode of transmission Dey always Dey very fast wey be say d moment wey be say in commot from one country reach anoda place or person wey b carry am go enter anoda country e go from there dey spread dey go as people dey move around and in dey deh larger In population, and anoda thing be say na hin um na um World Health Organization na hin dey take care of dis kind Yama yama or disease wey b say e dey affect plenty people for different countries because no b something wey one government fit handle, another um the difference d example of dis pandemic na um Covid-19 wey dey happen recently wey b say in dey kpai many people for china china wey be say in start from there con enter oda countries including Nigeria here wey be say wey dey wey be say hin hin affect some people for here. So um the epidemic na d one wey be say e Dey happen for either one community or village dat one no Dey too go far like that, for people wey carry an na within that area dem Dey take find something treat dem, e no Dey too spread like that but no b say e no Dey dangerous too, but e no Dey spread reach like um pandemic own, example of um epidemic own na cholera, cholera na one tin wey b say e fit affect person, from there d person con Dey shit water water um shit, wey b say from there people wey go drink from um contaminated water wey d shit enter fit come carry am, but dis one na something wey dem for quench for one um, community or village wey be say d tin dey, from there um people local um healthcare people wey dey around na dem Dey find way solve dis kind problem of epidemic, so e get so many differences for d two of dem but d major one be say d pandemic na the one wey be say e dey fit affect d whole world den d epidemic na d one wey be say e fit just happen for one community or one village, dat one no Dey too go far like dat so but two of dem na two dangerous things wey be say e fit happen cause as d disease dey spread people dey die, but d difference b say d pandemic own dey cover plenty areas and him dey kill more people pass d one wey be say epidemic dey kill, so na him b d thing

Coughing na d way wey body Dey clean bad things wey Dey irritate am for awa throat or lungs na natural reflex wey Dey help protect our body because some kind things wey dey inside the body na one of d way wey e fit commot Dey through dat coughing, so d causes the tin wey Dey um make person cough numba one we get sickness like cold, flu or pneumonia so we con get allergies like dust and pet hair wey b say u fit Dey with your pussy cat den d hair go con enter your mouth den now we con get bad air like say persin go inhale smoke wey no good wey Dey polluted wey b say e no Dey good for d nose um from there e go con Dey cough dem problem like asthma people wey Dey asthma con Dey cough also to help relieve their body wey Dem get normal, so why body Dey cough be say dey dem try commot bad things or excess food things wey Dey park inside d body con Dey affect person, from there through dat coughing now body go Dey commot all those things, coughing dey also help remove some kind foreign materials and in dey help reduce inflammation wey Dey make person body dey swell up from there dat coughing now e fit cover things wey go fit make u dey influential for body e dey also reduce sickness for person body and hin dey also reduce d spread of disease. So coughing na something wey be say if u din cough con take drugs e no stop u fit go see your doctor cause e get things wey fit cause cough, some of dem sef na um tuberculosis wey be say e Dey make person Dey cough anyhow uncontrollably ,so from there now u go go meet your doctor or other health care professionals say dem go help u advice you on Wetin to do, cause coughing na something wey good and e also bad cause if u cough too much e fit affect your lungs or d wey were u dey breathe your body go Dey pain u up and down, so coughing na something wey b say e dey really important cause e dey commot things inside your body wey normally dey cause sickness for your body u go cough am out, anoda thing b say if u wan cough you gaz go cough for where people no go see am or where touch person cause person wey get Yama yama for body cough anoda persin from there fit go carry d disease, so thank you.

Dis na vaccine wey de dey give um pipu to protect dem against um tuberculosis. And dis BCG um BCG vaccine, de dey use weaken form of um tuberculosis bacteria, um de bacteria wey dey cause am dey produce dis um BCG vaccine um wey be sey if dem inject am into de body, the body go come develop immunity wey be sey anytime wey de bacteria wan attack am, e no go gree. Den, um how pesin fit take um the kind pipu wey be sey dem fit take dis vaccine? Na pipu wey be sey dem dey work for place wey TB patients dey stay, like health workers wey e be sey dey manage TB patients. Dem come give pikin-dem wey be sey um for area wey TB plenty, as dem born pikin, de go um immunize am so dat e no go fit carry di um tuberculosis. Na the work of dis BCG vaccine be that. Den, we come get pipu wey be sey um dem dey at high risk of getting dis um TB, wey be sey na elderly pipu or pipu wey be sey dia immune don dey low or pipu wey e be sey dem get sickness wey e be sey dem fit go from there carry am. So dem fit come give dem de vaccine to boost de immune so dat um de body go dey fight all de kind yama-yama wey be fit cause am. Den dis TB um vaccine we be BCG vaccine, na um vaccine wey e be sey e fit prevent other things wey be like um um meningitis and um other um kind yama-yama wey e be sey dey worry children. So e plenty um wey e be sey de thing dey work. De work of dis BCG na something wey be sey im dey very important for pipu to dey take care of themselves, to dey use am for places wey e be sey TB dey rampant or place wey be sey na um where de dey treat um TB patients or any place wey e be sey TB pipu dey always dey around, cos na something wey e be sey e fit fit carry from one pesin go put for another. So but dis vaccine now, im go help pipu wey dey around, come make dem body stand strong so dat e no go dey affected by um dis bacteria wey e be sey na im dey cause tuberculosis. So dis TB um vaccine wey be BCG vaccine, na something wey e be sey na government, for now, na government dey give am because im dey very expensive

Coronavirus na type of virus wey be sey e dey very dangerous and e dey make pesin make e no dey breathe well, dey affect pesin lungs, come dey cough, dey get catarrh, dey weaken your immune system so tey e fit even kpai pesin. Dis coronavirus dey um na something wey e be sey um pipu suppose dey avoid, dey take precautionary measures, so that de no go fit catch am. As we know, part of it na dis COVID-nineteen wey be sey im dey worry um de whole world around two nineteen, two twenty wey even reach Nigeria. So, dis um coronavirus or COVID-nineteen, how pesin fit prevent am na dey wash hand regularly wit running water. No be just water, na water wey be sey dey rush from tap. Every time wey you go market come back, you go wash your hand. You go dey stay far away from pesin wey e be sey im dey near you. If you dey talk wit pesin because as de pesin saliva dey reach your side, you fit dey catch am immediately. And as you dey um waka for road, or you go market come back, you go make sure sey all de things wey you carry come back, you make sure sey you wash am or you um clean am well-well before you enter inside your room so dat you no go carry am go meet another pesin. Or if pesin wey be sey e don already get am, e go submit himself to hospital for proper treatment so dat e no go from dere come carry am dey spread dey give other pipu. So um de things wey e be sey e dey happen, how you wan take know sey you don carry am be sey, you go come dey get shortness of breath wey e be sey you no go dey breathe well again. You go come dey cough, dey sneeze, come dey get catarrh. Any small thing e go be like sey your heart dey block, you know sey dis thing don dey enter you. de virus, im dey go human lungs go dey block am. Dey make pesin make e no dey breathe well, from there im go come dey damage other things, if care is not taken. So dis coronavirus na something wey be sey im been cause pandemic for de whole world and um e dey very important sey pesin dey dey careful. And everything wey everybody suppose do to make sure sey we comot dis um COVID-nineteen for de country or for the whole world, we suppose do am because im dey very dangerous. Many pipu don die from am and e no good. And im dey kill pipu quick-quick if care is not taken. Currently, dem dey work on vaccine wey e be sey um dem go use dey prevent am. But for de meantime, um some other vaccine don already come out also wey e be sey de talk say dat one dey work and de still dey test am. All these things still dey in place, but we go still advice make pipu take care of themself make dem no go carry am.

Ebola virus na dangerous virus wey be sey dey attack pesin. Dis virus been come out first for nineteen-seventy six wey come later come out again for twenty-fourteen for Africa wey be sey im kill plenty pipu. Dis virus na from animal im dey um pipu dey take contact am, especially bat, rat and other bush animal. To take prevent dis um Ebola virus; Pesin suppose dey um avoid contact with blood of an infected pesin or di spit or anywhere wey be sey de pesin touch, e no suppose dey um pesin suppose no touch am or you go dey maintain social distance. If you be health worker, you go um protect yourself. Wear things wey e be sey e go cover you very well if you wan go treat such pesin. And pipu wey e be sey de don get am wey e be sey dem finally come get themselves again, dem go still dey monitor dem for like at least two um months make de sabi sey the thing don go normally. And pipu wey e be sey dem been gain contact with, pipu wey get am, dem go come dey trace dem make dem find out where dem dey, so that de go fit come put dem together to make sure sey de eradicate dis disease. Dis um virus dis Ebola virus na something wey e be sey e dey very dangerous. Like I said, the virus, im fit dey for um surface of pesin, like pesin wey get am fit go touch something. You wey no get am before, you no go know you go touch am, from there you don get am o. De thing dey very-very easy to transmit from one pesin to another. And to avoid all dis things, pesin gats make sure sey everywhere wey im dey dey, im dey wash im hand well-well. If you go come back, you go wash your hand with running water and soap to make sure sey you dey clean yourself well-well. Den um pipu wey be sey dey dey live around place wey be sey de outbreak don come out, dey go come um give dem guidance how dem wan take dey stay, come carry dem put one place to make sure sey de dey alright and dem no fit um carry am give another pesin again. And um de virus na something wey be sey you go fit get am from the first day to um second day to the um twenty-one days na the incubation period. And pesin wey be sey im get dis virus, until de thing come begin dey manifest for im body, e no go fit transfer am give another pesin. For now, dem never get drug wey e be sey we dey use cure Ebola, but we fit prevent am cos de talk sey ‘prevention better pass cure’ Another thing be sey, dis virus, how I wan take know am be sey, im go dey come with um cough, catarrh. E go come dey um make pesin dey get fever, dey get running blood um you go dey bleed inside and out. All dis things na things wey e be sey once pesin notice sey e don dey happen, de go come um carry am go where dem go give am in ten sive care, come give am drugs wey e be sey dem fit manage am. Sometimes, e fit um make pesin die. But if um de come manage am well, the pesin fit still survive am.

Applying improvise tourniquet fit save life for severe bleeding cases. Wetin you need na piece of cloth or bandage, wey be sey if um you nor lay hands um on the main tourniquet, you fit use dis improvise one, you fit use um cloth um wey tear or bandage or anytin wey be sey fit serve um di work wey tourniquet fit do. Den, you go find stick or rod like pencil or pen, or anytin we be sey, um e dey, um strong, wey be sey you fit use tie am. Den, di steps wey you fit follow to do am, na to find di bleeding spot, di place wey di um blood dey um come out from. Den, you go identify am, um den you go come press di wound, den use di um cloth or bandage press di wound direct, den you go find di artery wey be sey from dier di blood dey come out. Den, once you locate di artery wey dey supply di blood to di place wey um, dey cut, wey e dey from come out, den you go come put di tourniquet, wrap am, or di di cloth wey you use or di bandage, you go tie am around di limb between di wound and di heart, den over di artery wey dey supply di blood, den, you go con tigh ten am, twist di stick or rod, you go con put am inside, con twist am. Den, at dat place wey be sey di blood dey come out from. Den, you go come use um um, you go make sure sey you use wide tourniquet, at least one to two metres in um one to two inches wide, to avoid damage, den you go apply two to three inches above di um wound area wey be sey di blood dey from come outside. Den, dis um improvise tourniquet dey help because nor be every time wey be sey um person dey get di main tourniquet, um emergency fit happen, so dis one na something wey be sey person fit do to at least make quench blood wey dey flow, so dat di person no go lose much blood before dem carry am go hospital, wey oyinbo dey call first aid na im be dis. So, dis tin now na some tin wey be sey e dey very important oh, to make sure sey person as e dey bleed, um den quench am, so dat before dey go hospital, di um, at least dem go save am, um so dat dem no go put blood for am again, if e reach there.

To insert cannula for IV, you go first bring out di tins wey you need to use, all of dem, you go keep am ready. For example, di canular itself, di glove, di um tourniquet wey you go use tie, den um, you bring cotton wool, you go bring um, spirit, or anytin wey you feel sey um you go use clean di place wey you wan collect am. Den, after you don bring all dis tin, you go bring um plaster too or bandage. Den, after you don bring all dis tin finish, you go kon calm down, um use di cotton wool collect um some spirit use clean di place wey you first find di vein wey you go use, den wen you don see di vein, you go clean di place very well. Make sure sey you clean am well well so dat germs no go enter di person body wey you wan chook di cannula. Den, after you don do dat one, you go kon carry di um tourniquet or di improvise one, anyone wey be sey you fit use in place of di tourniquet, kon tie am for di person hand, di place wey you wan get um di blood, wey you don find di vein, you go tie am above di vein, so dat e no go disturb di um di blood wey you wan collect or wey you wan, di place wey you wan chook am. Den, after you don do all dis ones finish, you go kon comot di cannula from di package wey hin dey, den come open am den um using di needle, you go kon put am for di vein. Once you don notice sey blood dey come out side from di oda end of di cannula, you go know say e don get di right vein from dier, den you go quickly comot di cannula, you go tie di cannula in a way wey be sey you fit just put am hand once e go comot. Den, you go comot am, as you comot am finish you go kon use um bandage to hold di cannula strong so dat e no go pull out from dat place wey im de, because, if im pull out e fit go shift enter anoda place wey be sey e no go get di right place wey di right tin wey e wan do again. Den, after you don use bandage to hold am strong, if na injection wey you wan put, you go kon put am kon open di cannula from di back, kon insert am. All dis tins now, just dey careful, because, na sometin wey be sey dey very delicate, wey be sey if you do mistake, you fit go carry germs enter inside di person body. So, na why you need health care professionals wey sabi wetin den dey do, to do am. Den, um anoda tin be sey na sometin wey be sey if you wan do am, you go um calm down, no be sometin wey be sey den dey rush, you go calm down dey do am, so dat um you go get di right result wey you need and you go dey watchful so dat you no go also wound di person.

CPR na emergency procedure wey dey help restore blood flow and breathing for person wey dey, wey stop to dey breath, or e heart stop to dey beat. So, di procedure wey den take dey do dis tin na to check if di person dey breath. When you notice sey person um just dey lie down, e nor dey talk, e nor dey do anytin, you go first check weda he dey breath, den you go by um pulling his head up you go kon check weda he kon um den don notice weda im dey breath, den secondly, you go kon call for help wen you notice sey di person nor dey breath again. Den, you go call di emergency line depending on di country wey you dey. Den, um you go kon or you fit reach out for assistant for pipu wey dey around, mey den kon see sey di person nor dey breath again. Den, you go kon start um wetin den dey call compression, wey be sey you go push di chest down like two inches um for like hundred to one twenty times a minute. Den, all dis tin you go dey do am, you go first, you go place your hand for di person chest, for di centre of di chest, den um as you dey do dat one, you go also give am breath, you go pinch di nose, den you go kon give am breath through di mouth air. Di ratio wey you go take dey do am na thirty um chest compression to two breath. As you press di, dis one means sey if you press di chest for twenty um for um um thirty times, you go kon breath two times for im mouth. So dat di dis tin go dey work together, to make sure sey di person come back to life. All dis tin you go continue am dey do am till di help wey you call for kon arrive and dat time wey den go kon um carry di person go di normal um medical health care wey be sey di um den go from dier dey give am um anoda treatment plus dis one wey you do na first aid and dis tin na, den don prove am sey di tin go help um di person to come back to life and to because dis tin now, as e dey press am, dey um breath into di person, e go help di blood mey dey inside mey e dey circulate well, or if there’s anyway wey be sey di heart nor dey work well, e go kon start to dey, dat pushing wey den dey push am na, e go help dey circulate blood and air go dey enter di person brain so dat e fit come back to life. Cos dis kin um condition now dey very um bad wey be sey if you nor do am, dis CPR, if you nor do am e fit make di person may im kpai. So, like dis di CPR na sometin wey be sey e dey very important or health care service na um one um first aid wey you fit give person to make sure sey di person come back to life.

Dis na di method we den dey use give medication into di fatty tissue just beneath di skin. So di steps wey dem go use um do dis tin, you go first of all bring out um di antiseptic wey you go use, you go bring out cotton wool, di needle wey you go use give injection. Den after dat, you go kon clean di sight using um di antiseptic, um den, you go kon pinch di skin, um den after dat you go insert di needle at forty-five degree or ninety degree angle depending on di kind needle strength wey you and di skin thickness, um wey you dey um insert di di needle. Den you go kon release di pinch and inject di medication, um you go withdraw di needle. Di common sides na abdomen, thigh, or upper arm. Dis um self continuance injection na one of di ways wey be sey den dey take treat some kind diseases or sickness wey dey worry person wey be sey den nor wan um chook injection directly into di body, e get how den dey take do am. Um between di skin and di fighting um tissue or beneath di skin, so e no go too enter inside like dat, so na sometin wey be sey nor be everybody fit do am. Na for um health professionals wey be sey den sabi wetin den dey do, na dem dey um do dis kind um na hin dey give dis kind injection. Because, if you no do am properly, e fit go um wound di person for skin. So na why e dey very important to go um upper hospital or where um professionals dey because na dem fit handle dis um kind of injection. So, anoda precaution wey person go take na to um make sure sey den sterilize di place, to clean di um area before den pinch, because if den nor do am like dat den fit introduce some kind yamayama enter di person body, wey be sey from dier di person kon go carry anoda tin. Den anoda one be sey you kon check di skin thickness or di place wey you wan inject, naim go determine di kind angle wey you go place your needle. Like we get two angles, like forty-five, forty-five degrees, um we kon get ninety degree. All dis angles wetin dey determine na di kind thickness and di um needle wey you dey use, um do di injection. So, dis tin now dey very um delicate, na sometin wey be sey you go dey careful as you dey do am, you go calculate all dis tin, make sure sey you clean di whole place, di hand wey you wan, di side wey you wan do am, um so dat you go achieve um maximum result.

CPR na cardiopulmonary Resuscitation na hin oyinbo Dey call am. Na emergency procedure weh dey help us stop restore blood flow and breathing for person wey stop to dey breathe or heart stop to dey beat. If you see say person lie down helpless, wey be say um nobody dey there hin just lie down no dey breathe, nothing, nothing. Then first of all, you um look around to see weda um d place dey safe. Weda nobody dey dey weh fee harm you. Na d numba one tin wey u go check b dat, wen u don see say coast clear u go enter d room or d place wey d person Dey, u go first um ask am um some questions to take test weda um d persin Dey alive or not, um u go ask am um u fi call hin name, con ask am wetin dey happen, if d persin no talk u go no say dis person no Dey talk, den u go con bend down your head your ear u go Dey monitor weda um d persin um u go Dey hear any form of bea um heart beat, u go place hin hand for your chest u go also um your face thru your face, u go know weda d persin Dey blow air from im nose, u go know weda d persin Dey breathe in and out den afta u don do dat one finish, u go con notice say d persin no Dey breathe, or hin no dey hin heart no Dey breath well, den u con call as u Dey do day one, u go call um um for emergency um response u go call people depending on d county wey u Dey each country get their own emergency line, u go con call dem, as dem Dey on their way Dey come, u go con um fold your hands, put your um right hand inside inside d oda one fold am place for d center of d chest den place am for like hundred to one twenty times per minute, dis way u go continue to Dey do um con dey give d persin breath if u sabi do am u go do dis one, if u no sabi, um u fit leave am cause e get pipu wey be say Dey train to Dey do dat one wey b say dem go from their own mouth Dey give breath to d um persin, so as you Dey press d um chest, if u no um if you don tire u fit call persin wey Dey near u, make he help u Dey press buh before dat one u go make sure say d person continue immediately dis u can do by um as u wan commot u go count one to three so dat wen u finish d persin go just place hin own immediately, if d persin tire too u go replace am, thru dsame method as una Dey do dis one now, u fit um put your phone for loudspeaker so dat d emergency wey u call dem go Dey give u directives on Wetin u go Dey do till Dey arrive, all dis tin na something wey b say dem don prove am say tis tin e fit help make person Dey breathe or make him combeback to life before um d necessary um emergency response um arrive.